issi puulatidi keehippe xeelanaw lo''iyanne meray zo'o gidiyo ciishshay de'ees. appe xade meran hanida naa''attikka de'oosona. appe xade baggara naa''atikka beettoosoan.

issi puulatida maara naagetidi oossettidi keettay wolaytta wogaa maaran oosetida keettay ha misiliyan beetees.

Issi amaaratto qaalan xaafettida zo'o maxaafay a bolankka de'iyaagee amaaratto doona dooyadan tamaariyo heezzantto kifile yaagiyo xuufee de'iyoogadan ha misilee bessees.

wolaytta macca asatinne attuma asati lo'iya hanotan danccidi issi shuwan uttidi haasiyiidinne xeellidi de'iyoogaa beettees etikka bootta maayuwaa baggay maayi lo'iya hanotan beettii de'es

mitta zare gididi meetettanawu danddayiya minkka mal''iya issi yelaga santtaa yaagiyo mitta zare de'ees aappe guyye baggaara issi naa''u eqqida mittadi beettoosona

nu wolayttan de'iya cora yelaga naati issippe shiiqidi dumma dumma meran giigida maayuwaa maayidi etappekka baggay bootta maayuwaa maa'idi baggay zo'o mala maa'idi issippe de'ees

Wolaytta wogaa qonccissana danddayiya huuphiya daddetta uttidda na'iya zo"o shuraabiya maaya uttaasu. I huuphphekka qassi loytti beettnna mala xugunada uttaasu. Hageekka iisi puulay de'ana mala oottiis.

toopphiyaa sarotetta naagissiya xaace yarati corattidi beettoosona. etappe guyye baggaara dere asaykka de7ees. appe guyyeera mittay de7ees.

putiyaa puutisiyo oosuwan erettida cora asati oottiiddi de'iyoogaa beettiis eetappekka baggay ooratti puuti siyo oosuwaa oottoosuna baggay puutidaagaa eelliitinne giigissiidti deettiis